Tabla buy wane na yangi réewi gambia boo jógee ca bete réew ñyaw yekse tabla balay waxnela yagsi nga gambi gambia yang lay dalal.

Ndaje goor jigeen mag ndaw, ñi sol ay mbuba yu nete taxaw ci benne bërëb, ngir wone lu leen neex, wala ñaxtu lu leen mitti.

Kayti xibaar bu jogeko standard di xamlene may moy waxa nguur gi fi neka pur ñu jële ñaar fokki million ak ñaar ci nguur gi fi jogee ko muy APRC bi bala leneen di xew.

Nyi ay net leen ñuy liggéey ci bankas bu yorkaarange réew mi ñui sol seeni yari liggéey kaay.

Fi ab berebu liggéey cayla bu yangta si wàll luy tarar jigeen ño di ko fa defar di ko jaay ñu menee ngay boppi mees.

Jigeen bu sañ se sol mba sañ bu ñaw daggit ak sipu bu werte mu defar kana mam tee yi saagam bu ndaw bu xonku.

Ab mboutaay buy yengatu ci wallu polotik, ay guur, jigeen, mag, ak ndaw. Géena sol seen tisaat yu nete, ngir doolel seen njiiti parti.